Kontrata tumtumdiba tipa nimaayi n ʒɛya bul doza tooi tankpaɣu pali tipa yino ka toori ni o pali yino la gba tipa nim ŋo kama nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka bul doza ŋo kama nyɛ zaɣ dozim

Salo n pɛ folee zaya bi zirila bi da a diila nima sona n ti pahi albusaa nima doo bɛ bi tooni ka kpa kapu sabili ka yiɛ liiga piɛlli paɣa bɛni n.kpabi bia.

Bia n ti pahi zaɣ kurili doo ŋo kpa ninkpara ka bia ŋo zaŋdi bini n niŋdi o nolini bi ʒila teebuli gbuni bindira tam teebuli ŋo zuɣu gilaas nim gba tamya ka koma biɛni pileet nim gba tamya shab ʒi kpaŋ ha ka bi yirina viɛnyɛla

Linjima nima niriba ayi zala zuɣusaa ka. niriba ayi gbaya ka yino doya tihi bɛni n ti pahi yilli niriba ayi pilila linjima zipila la ka niriba ayi pili zipiligu sabila.

Duu puuni salo n ʒi n gili teebuli kompiuta tam teebuli ŋo zuɣu n ti pahi kundu nima so ʒɛ kpaŋ ha ka yɛ kootu sabinli ka mali zabiri o zaŋ o nuu tiriti bohambu dikpni zuɣu

Doo n ʒiya bihi ayi la n yirina viɛnyɛla so gba ʒɛ zuɣusaa ka bi yirina viɛnyɛla yili gba ʒɛya na bia ŋo ʒila kuɣu zuɣu ka zaŋ yino n ʒili o tooni n maandi o zabiri bihi ayi ŋo yɛla liiga piɛla